Kaas yi nga xamne ñun ko teg ci kaw taabl kaas yima yki nga xam ne am na ndam dinañ ko jël ñu jokko benna kennen ki ci teopotami dinañ jël ñu joxko benna ligi nak amna i medaa nga xamne tami ñun ko tek ci kaw plate medaay yi bari ñoo fa neka ñi nga xamne ñuñ doon bokka ci fox biñuy foxnoonu ku nekka dinga am benna.